seensilleho yineemmohu mittoricho illetenni la'ne biifanno woyi seeyaanno gede assine seekkinenna biifinseenna wolu la'annohuranno seeyaanno gede assine ka'neentinni xu'minsoonnirichooti.

Baattote ofollanna xagge. baattote ofolla yaa baatto babbaxxewo grinni ilaala woyi xeicha ikkite ofoltinota ikkite tinino mannu dhaggeeffatanno garinni loosantinote woyi kalaqamunni heedhannote yaate.

Daganna maate, dagate yineemmoti mite gobba giddo babbaxitinoti gamba yte kaentinni heedhanotta dagate yineemmo, maatete kayinni mitu mine heedhanotta amanna anna ooso gamba assine ka'neentinni baallanka maatete yinne woshshinanni.

Muro murote yaa kalaqamunni woyi mannu kaaseenna leeltannota ikkite tinino mannu babbaxxitewo horo aana horonsirannote lawishshu gede saga'late woyi minna mi'nate muro horonsiranno yaate

Odoote yaa odoo mittoricho haarooricho dudumbanni garaati yaate. Kunino manchi beetti afinokkiricho woyi maccishshinokkiricho kuni konneeti yine ka'ne bande kullannisirichooti.

Muronna laalo murote yaanna laalote yaa gattankera fultannota ikkite murote yineemmo woyte lawishshu gede shaana woleno konne lawannore murote yineemmo laalote yineemmori kayinni itate horoonsi'neemmore kurino gumma uyitanno murooti yaate

Odoo, odoote yaa mitto haaro duduwo mitto afinokki manchira woy macciishshinokki manchira haaroonsine dudumbanni woy kullanni coye baalanka odoote yinanni.

Elekitironokise, Elekitironokise yaa yannalite hayyonni qixxaabbinote babbaxitino hayyonni horonsi'ne ka'nentinni kabbicho ikko woyi macciishshate horonsi'nanni raadone hiyile loonsanni uduuneti yaate.

Daganna maate, dagate yineemmoti mite basera babbaxewo garinni gamba yte heedhano mannotta dagate yineemmo, maatete yineemmoti mitu mini giddo heedhano anna ama roduuwa baalanka maatete yinnanni

Amma'no amma'no yinanniti mitte daga sumuu yite adhite maga'nitanno maga'no amma'note yinanni yaate dandiineemmo kurino babbaxitino uurrinshsha ikkite leeltannoreeti yaate.

Afanitino gashaanonna annuwa afanino gashaanonna annuwa yineemori konni alibaanni babbaxewo gashooti giddonna babbaxitewo dhagge loosatenni baxxewo garinni hasaawanittanni tewo geesha leelitanni heedhanno annuwaati yaate

Rosoho yaa babbaxino garinni afate woyi egenno afirate yine ka'neentinni mittoricho loosa dandaate yine ka'neentinni rosu mine woyi rosu mini gobbaanni afate looso loonseemmo harrinshsha loosoho yinanni.

Daganna maate yineemmoti, mitte gobba woyi mitte qooxeessira gamba yee heeranno manna gamba assine dagate yineemmo. maatete yineemmoti mittu mini giddo heedhannota ama anna roduuwa woleno kuri lawannore gamba assine lendeeti.

Seensille yineemmo woyiite kaayiinni mittoricho biifinse seekkine ka'neentinni xu'me la'awo mannira tashshi yaanno gede assine loonsannire baalanka seensille yine woshshineemmo yaate.

Hijaara, Hijaara yineemmohu babbaxiteyo hajora minoni minna babbaxeo garinni biifinse ka'netinni jawu garinni loonse minoni minna hijaaraho woshshineemmo yaate

Hodhisha, hodishaho yineemmohu mannu mitte basenni wole base sa"ate woy harate yee kaameela woy farashsho horonsi're ka"eentinni harinsho assiranno hayyo hodhishshaho yineemmo.

Poletika, poletikaho yaa manna ammansiisate yine korkaata kalanqe mannu kulloommoricho sumuu yee adhanno gede assate ammansiisate horonsi'neemmoha baalanka polotikaho yine woshshinanni yaate.

Maxaaffa maxaaffate yineemmoti babbaxxewo hedonna babbaxxinoricho rosiisannorenna baxxitino dudubba borreessine ka'neentinni maareekkinoonnita woraqattate gambooshinni gamba assinoonnite yaate

Mininna dubbu saada, mini saada yinneemmoti mine heedhanote, saa ,haricho, lukkuwa ,Gerreewo, me"e ,dubbu saadati yinneemmori dubbu giddo heedhanoreti Amboma, Yedalla woleno kuri labbanore dubbu saada yinne

Murote yinneemmoti qariqarinkera leelittanotta ikkittanna tinino babbaxeyo haqqininna babbaxiteyo muroni mudhenna fulite kaetinni caaleho ikko sagalete mine mi'nate babbaxitino horo aana hosanote yaate.

sagale sagalete yineemmo wote itate horonsi'neemmore ikke lawishshu gede maala waasa qixxa weleno konne lawannore gamba assine sagalete yine woshshinanni.

Biifisate yaa mittoricho baxisano gede assine seesinse la"ano mannira tashshi yaanno garinni loonsannirichoti woyi biifinsanniricho biifisate yinne woshshinnanni.

sumuda, sumudaho yineemmohu mitte daga woy gobba uminsaha maalate woy badooshshe leellishshate yite ka; eentinni horonsi'dhanno hayyo woy xawissanno malaatinsa gara sumudaho yineemmo

hara daa''atanna darama hara yaa mittu darginni wole darga sa'ate yaate daa'atate yaa mittoricho haaroricho la'ne xaggeeffatate daramate yaa mittu bayiichinni wole bayiicho mittu qarrinni xooqe harate yaate.

Koatte, koattete yinneemmo woyte lekkankera wodhineemmo caama ikkanna kunino lekkanke gufichu gane woyi baxxinorichi qase gufisanonkekki assirate lekkankera horonsi'neemmoha koattete yinneemmo.

maxaaffa maxaaffate yaa babbaxino duduwonna roso aannoricho borreessine ka'neentinni maareekkinannita woraqqattate gambooshshe maxaaffate yine woshshinanni yaate.